Paɣaba ayi n ʒiya ka bi yɛ liiga konkoba ka bob bob yinsi di nyɛla bob sabila ka bi chinchina nyɛ chinchini konkoba ka bi ʒi binwola puuni binwola maa kodu biɛni leemu biɛni n ti pahi binwoli bobgu n nyɛli ka bi ʒi di gbuni

Paɣaba n chɛna bi mii ʒila ʒiya ka yɛ nyingokoriti ka so chinchina ka zaŋ shɛŋa piri bi nuhuni ka loori nim garita ka paɣa so bɛ loori nim maa falinsi ni

Pala ayi n doya ka loori titali ka di chɛna ka loori bihi ka bi gba chɛna ka zoli do bi nyaanga ka kuriti dondo pala ayi maa folinsi puuni